Man lanyut me tuko diro ma nyuto ni kono tye poto anyogi, anyogi man kono odongo mabeco adada pot anyogi man kono tye rangi ma alum alum anyogi cal lanyut man nyuto med jami magwar opoto piny twero moo dok twero wano dano.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

Cal ma tye ka nyuto ladit ma kimako i cing iye kenyo tye nyig koti ma nen calo muranga nyig koti nyo muranga gitiyo kwede calo cam bene kicato me nongo cente.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

Mon man gitye ka wot dok mon man gitye gin adek kun gin weng guruko kala bongo mapadipadi kun ngat acel tye ma otingo latin i cinge kun ngat ma i dyere-ni oruko bongo ma bulu.